amma'note yaa babbaxitewnno dani amma'no no hattono kiristiyanu musiliime ortodokisete yinanna duuucha amma'noti dani no umisi garinninna leellisi garinni amma'nannota amma'note yinanni

Hayyonna Bude yaa sidaamu giddo wodhinohanna wodhewohao hayyote yaa jajjabbu manni coyinniwa mitto coye araarsate ofolle coyranno wodhino budeeti yaate.

Afantino gashshaano woy annuwa yineemmohu babbaxxitino afantino gashshaanonna annuwu, gashshaano yaa gobba gashshitino mannoottanna hattono ,annuwa yineemmo woyte babbaxxewo qarri hee'riro coyiidhe araarsitannore annuwa.

Baattote ofollanna xagge yineemmo woyiite baattote ofolla babbaxxitino baattote ofolla noosebaatto kalaqinohu kaaliiqi woy maganoho maganu kalaqe babbaxxewoo garinni umisi doogonni harisino gara